Kaya ni taada nim n bala ka kanboŋ nanim laasabu ʒiya ka bi toba katawiya ka bi kpambalibi ʒi bi tooni ni ka bi bob bi nam bobri ni nyɛ shɛm

Yaliman tibɔ mini di kpaŋsibu bala. ka bi gbaagi nin vuɣu so bini zilisi ni ɔtum tuun' bɛri ka ɔ kuli mŋerila ɔ nɔlini ka linjima nim ŋɔ kpehihɛ nuuni

Biɛri suŋ zaŋti tingbani ni tingbani namtiɛri gulibu salo ban be tingbanni gulibu yeltɔɣa ka nyɛ ka pirinsi chaŋ ti taɣari ninvuɣu sheba bini lihiri ni bɛ nyɛla bini zilisi ka bɛ nyɛ ninvuɣu biɛri.

Kaya ni taada wuhubu ka bipuɣunsi nyɛ bin so chinchina bi nyoɣani ka yɛ bi nyingokori viɛla ka ʒi bi kaya ni bi taada binshaɣu bi ni zaŋ niŋ tahapoŋ ni ka zaŋ zaamani loba n zaŋ pobili

gominatɛ mini o ƒɔkumisi yaɣili nim ni pɛbupɛbu tuma yili nimiba ka nyɛ ka gana nim niŋ di pɛbupɛbu ka salo laɣim na ni be ti pɛigi nivugi so ŋɔ tu ni o gbaba

Kaya bin kumda ka bia ŋmɛrili ka o bia tabi ʒiya n lihiro ni paɣa ninkurili ka o ŋmɛra laa bin kumda maa

Bohambu yaɣali n bala ka bipuɣunbili ʒiya ni o tabiibi mashini shɛli bi ni booni labtop la ka kolba ni bin nyurili tam teebuli zuɣu ka labtop ŋo gba tam teebuli zuɣu ka o ʒi kuɣu shɛli bi ni shɛ tani pobila

jirambisa m-bala ka nachimbila viɛlli kuli ye liiga dozim n-ʒe ni ka lɔra kuli doli soli m-be o nyaanga ka shɛba chɛni soli maa zuɣu

Kaya ni taada n bala ka bipuɣunsi ayi ʒiya ka yino maa ʒi tiŋ ka yino maa ʒi binshaɣu din du biɛla zuɣu ka zaŋ afi bili n tim o zuɣu ni ni o mali o zuɣu maa ni o zabiri maa ti o

Daŋ yɛltɔɣa ka di wuhura ni binshaɣu din nyɛ silmiingi zaŋ kana gbansabila polo ka silmiingi ʒɛya ka gbansabili bihi ko n gilo n ku shihiro ni suhupiɛlli zaaha

Gomnanti mini piibu piibu yeltɔɣa ka paati nyandoliba niŋ suhupiɛlli n zaŋ yi bini bori ninvuɣu so ni zani bɛ toondan zaani.

pɛbupɛbu mini politɛsi nyɛ bɛ gominatɛ nami bɔbu yɛ tuɣ' ka sola kuli yɛna bɛ niŋ nimohi n kpɛri bɛn bɔri patɛ shɛli Lori ka di nyɛla be gilidimi n yɛra niriba ni bɛ yimina ti vutɛ ti be paatɛ

Biɛri suŋ ni gbibiri suŋ ni diri suŋ m bala ka bi'puɣinga ŋɔ ʒia duɣuri bindiri suma ŋɔ ni o zaŋli zaŋti niriba ka bɛ bo alaafee suŋ n zaŋ niŋ bɛ kobli puuni.

Sabta kpaŋsibu ni sabta koŋbu ka bipuɣinsi ŋɔ nyaɣi bɛ gaɣa n cheni kom toobu kom ŋɔ nyɛ binshaɣu din kuli bori doya ka dikala di biɛhigu m bala ka di nyɛla di saɣim mi doya maa.

Diɛma diɛma ni nyaɣasim wumbu yɛltɔɣa ka bipuɣunbili sa zipiligu din wuhuri ni ŋuni n nyɛ bin pii so toondana zaŋ chɛŋ lala diɛma maa polo

Pukparilim yɛltɔɣa n bala ka bi zaŋ pulparilim niɛma n zaŋna n ti kohara ka sa lɛm n koharili ka di nyɛ ankara tingbanni ka doo kana ni o ti dali

Sarati mini gamo n niŋ n nyɛ binshaɣu din wurim yili ka n nyɛ kamani saa paham laasabu la ka saa ŋɔ ku nyɛ ŋun na kuli zali ʒɛ zuɣusaa ka tihi mini taha ku ʒɛri poham

Kohamma ni damma shee n bala ka bi ku niŋ nimmohi n zaŋ bi kohamma ni damma maa n zaŋ niŋ piɛ Bihi ni n zaŋ tamtam ka bin yɛn kana ti da kana ni bi ti da

Yilimaŋli boti ni di kpaŋasibu ni nyɛ sheli ka linjima ŋɔ kana n ti ʒɛya ka n taɣari niriba binshaɣu din kuli yen niŋ ka bɛhigu be viɛnyela.

Gamu ni sarati n niŋ ka buɣum tuhuku tuma yili nima kana n ti kaagi li n kpaŋ bɛ maŋa n yihi ninvuɣu sheba ban nyɛ gamu maa ka nan kpi ka bɛ maliba soŋ.

Jema yɛltɔɣa ka bɛ be Asori duuni ka ninvuɣu sheba bini kana ti deegi adua zaŋ yi ninvuɣu suma bin be cheechi ŋɔ puuni ka bɛ nyɛ nivuɣu sheba ba gbani tiŋa ka bɛ suhuri naawuni n tiriba.

Salin gbiriba bi ni boli shab iligal maines ka di nyɛla gobnannti bi saɣati bi salima maa gbibu la ka di nyɛla bi zurimi gbiri salima ŋo bi ni n chɛŋ ti ku gbi salima ŋo n kpɛ n loɣi kom ni n paɣari salima ŋo ni bi roba gbambihi

Salin gbiribi n bɛ salin boɣali ni n gbira ka bi mii nyɛ gabnanti ni bi ti shab yɛda ni bi gbi salima maa ka bi ku laɣam bɛ boɣali maa ni n tumdi bi salima tuma ka kom ku nyɛ binshaɣu din poliba ka bi daɣi daɣi

naawuni na tɛri ka bogim nyɛ bɛni shɛgu dini kana n ti kuli gbagi ni bɛ n dili zaasa wuliwuli ka boɣim tuhiku yilinim kana ka be tuui nyɛŋli

Tankpaɣu tuma yili nim n bala bin gbiri tankpaɣu n niŋdi tipa ni n kanna n ti mali mɛri mɛbu ka mashini bini boli shɛli bul doza la ka di ʒɛ ni n koriti tankpaɣu maa n niŋdi tipa nim puuni

Laati tuma yili nima bini boli sheba ni zaŋ wuntaŋa n chen chilimli lebi laati bɛ tuma yili nima n kana ti du yili taha n zaŋ lala pileti nima ŋɔ maa zaŋ pa.

Gubu gubu mini biɛhi suŋ tuma yili nim m bala ka bɛ kuli nye bɛ lingima nim n lihiri bɛri suŋ zuɣu ka bɛ chaŋ n ti kaari luɣi sheli.

alaaƒɛ mini tɛm ka a nyɛ bɛn zuɣ bia ka zaŋɔ na ni be ti lihi o daalɛƒɛzugu ka shɛli o kuli bɛ o daalɛƒɛzugu hali n ti lɛbi daadam

Daguli kohi n ʒi o daguli n yina gindi ni o kohi ka o mii ni kohari shɛŋa maa nyɛla binshaɣu din gbaagi namda malibu ni di milibu milibu daguli ka o ku ʒili ʒɛya ni o suhupiɛlli

bɛn shɛgu din gari mini tɛyanim ni niŋ shɛli zali di bɛgu shɛɛ n bala ka nyɛ ka salo laɣim dini ka di nyɛla kali ni taɣ' ŋɔ ni yɛtoɣ' shɛli bɛn chɛ zaŋ zali kpajuɣ' ŋɔ lala duŋɔ puuni ka be chɛŋ ni bɛ ti baŋ

Diɛma mini vuhum yɛltɔɣa ka ba mini o bia ʒi teebuli gbuni n gili teebuli n diri bindirigu ka bia yihi bin ŋubirili zaŋ niŋ o ba nolini

Alaafee mini tima m bala ka bɛ be ashipti duu puuni ka barikaariba biɛni kaariba ka barinima ŋɔ gba n yiɣisi n ʒia ka ban tibirina gba kpena n ti tibiriba.

Gomnanti yeltɔɣa ka jintoriba nyɛ ninvuɣu sheba ban kpe bɛ jina duu nti n tori bɛ jina ka bohasi nyɛ din kuli bohari taba boha tula ka labisibu ŋɔ nyɛ binshaɣu din labisira.

bɔhimbu mini karim bɔmma shee m-bala ka karimba nyɛ ŋun nyɛ paɣa ka ʒe tooni ka bɛ zaa ti o zaɣa ka o tɔɣisiri ba bɔhimbu maa yɛltɔɣa ka bɛ be bɔhimbu du' pariga shɛli din kuli viɛli ni

Kulipali nim n zaŋ ŋarim n bɛ kom ni ka lihiri bi kulipali taba ka piɛɣu tam ŋarim maa yinga kam puuni ka tihi ku nyɛ binshaɣu din gili kom maa